Udokotela wezempilakahle uhlola umuntu wesifazane umfake isikhali esandleni esokuhlola iBP.

Abasebenzi abasebenza ukuthwala izidumbu bagqoke amawovolosi alombala olithanga njalo emakhanda abo bagqoka okokuzivala okulombala omhlophe.

Omama abalabantwana abancinyane kumele behlale bevakatshela ekilinika kumbe ezibhedlela ukuze abantwana bayehlolwa ukuthi bayakhula kuhle, njalo bayathola ukudla okwakha umzimba okwenza bakhule bavikeleleke njalo emikhuhlaneni ethile.

Iqula labodokotela kanye labomongikazi abagqoke izigqoko ezokuzivikela emkhuhlaneni othile abangacina bethintana lawo behlola izigulane.

Kusesibhendlela lapha kugcwele omongakazi abagqoke impahla ezelombala wesibhakabhaka njalo omunye udokotela uhlaba umuntu wesilisa ijekiseni esandleni sakhe sokudla.

Omongikazi impilo zabo zibasengozini enkulu kakhulu nxa bengagqokanga izigqoko zokuzivikela emikhuhlaneni abangayithatha ezigulaneni. Ingakho lanxa besiyanika izigulane ukudla lezo eziyabe zifakwe emakhumbini abo bodwa bagqoke izigqoko ezibavikelayo.

Amagcikwane anjengawe mvukuzane ajayele ukuhlasela ngaphakathi yomzimba. Agijima alwe lamasotsha omzimba. Nxa amasotsha omzimba engasaqinanga kubangela ukugula kakhulu komuntu.

Odokotela ababili abazemphilakahle, abagqoke izigqoko ezomphala owesibhakabhaka. emakhaleni bagqoka izayeke, emakhanda njalo bagqoka amaqiye abo okuvala amakhanda.

Abantwana abancinyane abasakhulayo kumele bahanjiswe emakilinika noma ezibhedlela izikhathi zonke ukuze bayehlolwa bathontiselwe imithi behlatshwe amajekiseni abavikela emikhuhlaneni engabenqabela ukukhula kuhle kwabo.

Izisebenzi ezempilakahle zethekelele esibhedlela ukuya bona labo abagulayo njalo zikhuthaze laba asebesilile ukubana konke kuyanqobeka.

Umama uthwele ingane encinyane, ingane leyi kukhanya ihlatshwa ijekiseni ngumongikazi okutshengisa ukubana iphethwe ngumkhuhlane othile.

Umongikazi uncedisana lomzali womntwana lomunye umongikazi lapho umongikazi ogqoke izigqoko ezimhlophe ehlaba umntwana ijekiseni emlenzeni

Kwejayelekile ukuthi izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane womdlavuza zivakatshele ezibhedlela isikhathi ngasikhathi ukuyahlolwa amasotsha omzimba.

Umongikazi wezempilakahle uthwele umuthi uthontisela ingane encinyane okutshengisela ukubana kulomkhuhlane osuthe wamemetheka njalo sokumele omama bavakatshele emakilinika ukuze bawenqabele lowomkhuhlane .

Umama ukotshoza amanzi esibhoraneni. Umfana omcinyane uyakhongozela ngezigubhu ezilompala olithanga. Abanye njalo labo bamile emaceleni, bamelele ukukhelela lawo manzi.

kulabantu abathathu ababili bakhongozele amanzi empompini ngezigubhu ezilombala olithanga kuhle ukukhongozela amanzi aphuma egeleza empompini ngoba lawo manzi ayabe ehlanzekile

Abakhankasi bezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala wesibhakabhaka. Babukeka bebobotheka ,phambi kwabo kulebhakane elilombala wesibhakabhaka. Elibhalwe ngamabala amhlophe . Labhalwa inhlanganiso enkulu umhlaba wonke jikelele .Encedisa amazwe ngamazwe ngezinto zonke ezimayela ngezempilakahle zabantu .

Inhlanganiso ezitholakala umhlaba wonke jikelele, ezincedisa amazwe nxa esethe awelwa zingozi ezehlukeneyo ezinjenge mpophoma zamanzi, indlala, lemikhuhlane eminengi eyabe sibhahile.

Amantombazane lamajaha ase bangeni lokubayintsha bagqoke izikipa ezilombala wesibhakabhaka ezibhalwe ngamabala amhlophe. Emakhanda abo bagqoke ingwane ezilombala omhlophe.

Omongikazi labodokotela labezempilakahle abancedisa omama abazithweleyo, basemhlangwaneni bafundiswa mayelana lomsebenzi wabo abawenzayo emphakathini.

Ijekiseni iyahlukyluza kakhulu emzimbeni nxa usthe wayihlatshwa kodwa ilusizo kakhulu ngoba nxa isuyihlatshiwe iyagijimisa umuthi masinyane amalunga onke omzimba njalo kwenza isigulane siphephe siphole masinya.

Omama abane bayancedisana ukukha amanzi. Abathathu bayakotshoza isikotsho, omunye uyamukela amanzi ngegabha ukuze angalahlekeli phansi.

Kuqakathekile ukubana abantwana bafundiswe ukuhlanza izandla ngasosonke isikhathi. Lokhu kwenza amagcikwane angabi lempumelelo eyokwenza imikhuhlane ebantwini.

Indawo lapho esingathola khona amanzi ahlanzekileyo esigabeni kusemithonjeni eyakhelweyo njalo siwathole futhi ezikotsho lapho esikotshoza khona amanzi abe esephuma.

Abezempilakahle ababona ngeziphathelane lokunakekelwa kwegqondo lokuvikela ukugogeka kwengqondo. Bathwele amabhakani bekhankasela ubandlululo ukubana abantu labo abakhubazekileyo engqondweni kumele bafanane lawo wonke umuntu lapho bephathwa

Kuqakathekile ukuthi abantu ngasosonke isikhathi babe labantu abenelisa ukubana babaxoxele lokhu okubahlukuluza emoyeni ukuze banga gcini sebe bulawa ngumkhuhlane wengqondo.

Izigulane ziyatshiyana njalo izibhedlela zezigulane ziyatshiyana .Kulezibhedlela zabantu abagogekileyo ingqondo njalo labo bayahanjiswa kwezabo izibhedlela bayehlolwa bekhangelwa belapho .

Ngabezempilakahle laba ababili abahleziyo omunye ngowesilisa ugqoke isayeke emakhaleni, omunye ngowesifazana uthwele isikhulumiso ubikela umphakathi mayelana lokuqakatheka kokuzinakekela ukuze abantu bengahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo.

Ngumkhankaso omenyelwe abazali labantwana umkhankaso lowu umayelane lezempilakahle yengqondo lapha abakhuthazwa khona abazali labantwana ukubana akula bandlululo kodwa laba abakhubazekileyo egqondweni bayafana labo labanye nje abantu abaphilayo emphakathini

Abantu abagulayo imikhuhlane wengqondo, akumelanga behlale bebodwa isikhathi eside, kumbe betshiywe bebodwa endaweni ee... isikhathi eside, ngoba bacina besiba lemicabango eminengi, engacina isiba lobungozi empilweni zabo,

Iziphathamandla ezempilakahle zimile njalo kulabe silisa abathathu labesifazana ababili ,bonke baqgoke izayeke emakhaleni abo.

Iziphathamandla ezempilakahle zimile, phakathi kwabo kulabesilisa abathathu, labesifazana ababili. Emakhaleni abo bagqoke izayeke ezibavikela ekuphefumuleni imimoya engayisiyo.

Abezempilakahle bayatholakala ezibhedlela emakilinika kodwa sikhona isikhathi lapho abenza khona imikhankaso yokulanda umphakathi ngendawo ngendawo behamba ngemota eziyabe zilikiliniki elihambayo zilakho konke okungadingwa ngabantu phakathi ukuze bahlolwe njalo bayelatshwe.

Kusemtholampilo lapha kubonakala omongikazi abagqoke amajazi amhlophe njalo kulezitulo kunye lomama olomntwana odlalayo phansi izitulo lezi ngezokuhlala lapho izigulane zilindele ukungena emakhumbini okwelatshwa ngudokotela labomongikazi.

Udokotela wamehlo uhlola umama. Umfake emtshineni, lapho akhangekhangela khona ukuze abone ukubana ilihlo likamama lihlaselwe yini.

Kulebhakane elibhalwe ibizo lalapho abantu abelatshwa khona kungaba yikilinika loba isibhedlela kuthola kubhalwe ngamabala abonalalayo ukuze lo othutsha evela khatshana abone ukubana kumele aqonde ngaphi

kuqakathekileukubana indawo zonke ezemakiliniki kube lamabhakane akhombisa abantu abethekelela kulaw makilinika izinto abazenzayo kulawo makilinika lamabhakane akhomba ukubana abantu kumele baqonde ngaphi

Endaweni zonke zokwelaphela uthola kulezitulo kumbe amabhentshi afakwe ngaphandle ukuze izigulani zihlale lapho zilindelwe ukukhangelwa ngabezempilakahle

Izisebenzi zezempilakahle zethekelele esibhedlela kungakho kumele lazo zigqoke izigqoko ezibavikela ukubana bangathintani lemikhuhlane lapho sebehlangene lezigulane.

Ababalisi abafundisa mayelana ngokuziphatha kuhle kwabantu ukuzinakekela kwezempilakahle bahlezi kukhanya bemelele ukufundisa umphakathi ngalokhu abaze ngakho namhlanje.

Emakiliniki lazibhedlela, nxa beqala umsebenzi omungikazi labodokotela, balakho baqala benze izifundo zokufundisa labo abayethekekele esibhedlela abagulayo. Bebanika ulazi, njalo besizwa ngokubana bayayilandela yini imigoma lemibambela yezempilakahle.

Ababalisi nxa befundisa abantwana ezikolweni bayabe belengwalo lapha abathatha khona uluhlu lwezinto okumele bazifundise abantwana.

Abantu besifazana abathe gwaqa endlini lapho abafundiswa khona mayelana lezempilakahle, ukuhlanzeka, ukuziphatha kuhle.

Ugwalo okutshengisa indlela zokuvikela igcikwane le HIV njalo lokwelatshwa lokuzigcina kuhle okwabantu abalalelo gcikwane eRwanda .

kukhona imikhuhlane ehlasela abantu kodwa kayibonakali ayila zitshengiselo kwesinye isikhathi kuvamile ukubana abantu abalemikhuhlane leyi bayaphokuwela phansi loba bakuke bethule sebefile

Abasebenzi bezempilakahle basemhlanganweni. Umhlangano wokufundiswa mayelana lezempilakahle ukubana zingaqhutshwa kanjani. Phambi kwabo kuletafula elilombala wesibhakabhaka lezigubhu zamanzi. Phambikwabo kulomabona kude onguye obatshengisa izinto okuyizo abafundiswa ngazo lapha.

Yisibhedlela esipendwe ngombala olithanga njalo sifulelwe ngamazenge alombala wesibhakabhaka. Phezulu sibhaliwe ngamabala alombala wesibhakabhaka amakhulu abonakala umuntu ethutsha khatshana. Phandle kulomongikazi ogqoke ijazi elimhlophe lomntwana oyintombazana.

Emakhumbini ezibhedlela kunye lamakilinika amakhulu, kutholakala imbheda eyabe eyimidadada. Iyimibheda eyokulala izigulane ezilalisiweyo. Ezizahlala esibhedlela okwensuku anduba zisile, zikhutshwe esibhedlela.

Indlu yokulalisa izigulane esibhedlela, ibukeka ihlanzekile kakhulu. Ilemibheda emithathu njalo eminye imibheda eyokulala labo abaphelekezela izigulane

Abantu abahlezi phandle esakhiweni sekiliniki balindele omongikazi labodokotela ukubana babaphathise kulokho abaze ngakho ekilinika

Umkhuhlane weBP ubizwa ngokuthi yi-silent killer ngoba kwesinye isikhathi umuntu nxa elawo uyabe engaziboni njalo engazizwa. Kuqakathekile ukuthi abantu bonke bahlale behlola lowomkhuhlane ukuze bakwanise ukuwulandelela kuhle.

Kusekhumbini lokubelethela esibhedlela umama uhlezi embhedeni. Eceleni kwakhe kumi udokotela ogqoke ijazi elimhlophe. Uphethe umntwana omncane osanda kubelethwa.

Esibhedlela kulohlangothi lwekhemisi. Uthola ukuthi izigulane eziqeda ukuhlolwa, ziyabhalelwa amaphilisi ngodokotela ukubana ziyewadinga kulawo makhemisi.

Isbhedlela sezempilakahle esipendwe ngombala olithanga, njalo safulelwa ngamazenge alombala oluhlaza, sibukeka sisihle kakhulu, njalo lesango lakuleyo ndawo livulekile.

Emakhumbini okulalisa izigulane esibhedlela uthola imibheda elamavili, efuqwayo ukuze nxa izigulane zisiya le lale emakhumbini okuhlolwa izinto ezitshiyeneyo kubelula ukuzihambisa.

Abezempilakahle basekhumbini lapho ababala khona izaheke abazahamba lazo emphakathini beyeziholisa abantu ukuze bahambe bezivikele yonkindawo lapho abayakhona.

Kusegumbini lokwelapha umongikazi owesifazana uhlezi lomama ogqoke isigqoko esimnyama kukhanya bemthatha iBP okutshengisela ukubana akaphathekanga kahle.

Indawo zokusiza isigulane amakilinika loba izibhedlela kuqakathekile ukubana zifakwe amabhakani amakhulu emagedini ukuze abantu babekwazi lapho abaqonda khona

Kusesibhedlela esikhulu kulezimota phandle ezabodokotela lezivakatshi ezivakatshele esibhedlela. Kulemota njalo ezokuthwala izigulani. Kukhanya kulabantu abahambahambayo kulesosibhedlela abanye abathwele ukudla bephathele izigulani.

UMongikazi usesibhedlela ukhanya ethatha isigulane iBP ebizwa ngokuthi yiBlood pressure ngebizo layo elipheleleyo.

Umama okhanya ehamba ebhekise amabombo akhe kusakhiwo sekilinika okutshengisela ukubana uzolanda ukwelatshwa kuleyo ndawo njalo ubonakala ebhanditshile esandleni.

Umama uhlezi embhedeni njalo usana lwakhe lulele eceleni kombheda umongikazi uyaluhlola andubana umama akhutshwe esibhedlela

Esibhedlela ungafika ugula bayakuhlola besebekutshela ukubana uyabuyela ngekhaya loba uyalaliswa esibhedlela ukuze ukuhlolwa kwakho kuqhubekele phambili .

Odokotela abagqoke izigqoko zombala wesibhakabhaka loluhlaza bagqoke ingowane zabo emakhanda njalo emakhaleni bafake izayeke basekhumbini labo olokuhliza isigulane.

Ibhakane elilombala wesibhakabhaka elimhlophe phakathi labhalwa ngamabala alombala wesibhakabhaka ibizo lesibhedlela leso.

Odokotela ngabantu okumele babekwazi ukuphatha kuhle izigulane, njalo kumele babe lemfihlo ephakathi kwabo lesigulane engamelanga nje iphongkutshelwa langubani. Kungakho ke odokotela baqeqetshile ekunakekeleni lekuxoxisaneni lezigulane.

Isigulane esilaliswe embhedeni saxhunywa impompi ezokuhambisa igazi zilisusa emtshineni zilisa emzimbeni wesigulane kukhanya isigulane asisela gazi kungakho sesithole igazi ukubana sifakwe.

Umongikazi esibhedlela uncedisana lesigulane ukusinika maphilisis isigulani esikhanya siphethwe ngumkhuhlane wetshukela.

Owesifazana oleleyo embhedeni obukeka ebusweni bakhe ebobotheka njalo okutshengisela ukubana impumela ayitshelwe ngabodokotela labo mongikazi iyamjabulisa.

Abezempilakahle kuqakathekile ukubana bahlole izigulane bebahlola isifo senhliziyo kubalulekile lokhu kakhulu ngoba kulabanye abantu abayabe begula kodwa bengakwazi ukubana balazo lezo izifo.

Kuqakathekile ukuthi izigulane ezihlaselwe yimikhuhlane ethile zibanjwa banjwa njalo zicofwa cofwa ukuze zeluleke imithambo lemisipha lokhu kuncedisa ukugijima kwegazi eliyabe selinqumile lingasahambi.

Udokotela wezempilakahle ohlola imvukuzane uthatha imifanekiso esebenzisa umtshina wokukhangela okungabe kuphethe ilihlo likagogo

Izandla lenyawo ezikhanya zitshwabhene njalo zilezilonda ezikhanya zibhibhidlile okutshengisela ukubana labo bantu bahlaselwe ngumkhuhlane wemvukuzane

Ngaso sonke isikhathi abantu kumele bazinakekele bazithande babe kwazi ukubana kumele banathe amaphilisi izikhathi zonke bangayeqisi izikhathi zonke abayabe bezitshelwe ngabodokotela.

isigulane esilaliswe embhedeni egumbini lokwelatshwa phambi kwesigulane kulomongikazi othwele ijekiseni eyiyo ethwala umuthi omnengi okumele ufakwe esigulaneni esebenzisa i drip

Odokotela abathathu abamileyo esibhedlela abagqoke amajazi amhlophe nke abakhanya begaxe lamathuluzi okuhlola izigulane. Bakhanya bebobotheka kakhulu

Umongikazi othatha isigulane igazi. Lokhu ukwenza ngonanzelelo egqoke amagilavisi ezandleni ukuze engathintani legazi lesigulane, funa laye acine esethethe umkhuhlane nxa igazi lesigulane lingahlambulukanga.

Omongikazi bayancedisa kakhulu izigulane ngokubahlola ngemitshina ehlukeneyo, behlolisisa isimo sempilo zabo ukuze bethole inkinga umuntu ayabe eyigula.

ELaboratory kulemitshina eyehlukeneyo. Kulezinsuku imitshina eminengi ufica ixhunyaniswe labomabonakude kuze izigulane kubonakale ukubana yini okuzihlaseleyo lapho zihlolwa.

Imisebenzi yezempilakahle esisevenzela e-laboratory. Esigqoke amagilavisi ombala wesibhakabhaka esandleni sithwele isampuli yegazi.

Imitshina etholakala ezibhedlela lemakilinika eyokuhlola izigulane iya isehlukana. Kulemitshina esetshenziswa ukuhlola abagulayo amathambo ikakhulu labo abayabe bephukile loba benyelile.

Umuthi oncedisa ukuthi umuntu engagubelani esiswini usembodleleni obhalwe ngamabala amnyama njalo ulesivalo esibomvu

Elabhorethari kutholakala amambodlela lamagabha atshiyeneyo aphathela imithi etshiyeneyo, eyiyo esetshenziswa kuleyo ndawo ukuhlola loba ukugezisa izikhali ezisetshenziswa lapho.

Ayatshiyana amakhumbi ezempilakahle. Kukhona lapho okuhlowa khona izigulane, kubekhona lapho okulaliswa izigulane esezithe zahlolwa. Kuphinde kebekhona lapho okuhlolwa khona konke okumayelana lezigulane okubizwa kuthiwa yi laboratory ngesikhiwa.

Udokotela osekhumbini lokuhlola, uhlezi eqamelise izandla zakhe etafuleni elimhlophe nke. Uthwele umakhala ekhukhwini esandleni sakhe, okutshengisa ukubana kukhona akubukayo ehlola kulowo makhala ekhukhwini.

Elabhorithari kumele kube yindawo ehlala ihlanzeke kakhulu ukuze kungabi lamagcikwane azulazulayo . Kuyasetshenziswa imithi yokufafaza yonke indawo. Ungangena phakathi kuhlanzekile awuboni ngitsho ingcekeza nje.

Kuqakathekile ukubana ezindaweni zokugezela ezambuzini kutholakale isepa yokugeza izandla emveni kokuba umuntu eqeda ukusebenzisa leso sambuzi kumbe leyo indawo yokugezela.

Elaboratory amagajana ahlukeneyo aphathe izinto ezitshiyeneyo okumele zihlolwe njalo kumbe esezihloliwe esezilindele ukuya ezibhendlela ziyebonisa odokotela impumela yemikhuhlane ehlasele izigulane.

Okuvamileyo kulezinsuku yikuthi nxa umuntu bengezwa kahle sokulemitshina e checker ingaphakathi yomuntu ukuthi ubulawa yini , lowo mtshina uyancedisa omongikazi labodokotela ukuthi umuntu or isigulane besinike amaphilisi afaneleyo ukuze alapheke

Isibhedlela esincedisa omama ukubeletha. Phandle kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezincane eziluhlaza ezicecisileyo, njalo kulesitulo esilamavili esincedisa omama abayabe bengasenelisi ukubana bangene emagumbini okubelethela. Balakho ukufuqa omama labo ngaleso situlo.

Umama okhanya ebobotheka esekhumbini lokubelethela omama. Uthwele umntwana omncinyane okhanya ukuthi usanda kumbeletha.

Kuqakathekile ukubana abazali babantwana basebenzisane ndawonye ekuhloleni abantwana ngaso sonke isikhathi. Lokho kwenza kubelula ukunanzelela izinto ezingabe zihlukumeza abantwana.

Omama labobaba abalabantwana abancinyane kumele babambisane indlela beqonda emakilinika ukuyahlolisa abantwana emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo kuqakathekile etshiyeneyo njalo kuqakathekile ukubana bahambise abantwana bayebakala ukuze babone ukubana bayakhula yini labo bantwana.

Omama abahlezi bahela beyeme umduli wemtholampilo bethwele abantwana babo ezandleni, okutshengisa ukubana balindele ukungena emakhumbini abantwana ababathweleyo.

Kusesibhedlela lapho okulabezempilakahle abancedisa abethekelele kuleyondawo omama labobaba. Okukhanya yindawo yokubelethela.

Omama abazithweleyo nxa bethe bethekelela emtholampilo, bafika baqale bafundiswe mayelana ngendlela zokumunyisa, indlela zokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo andubana besebehlolwa bona.

Kusekhumbini lokwelaphela. Kulombheda wesigulani, njalo eceleni kwalowo mbheda kulomabonakude onguye otshengisela isimo sesigulani.

Umtshina osekhumbini lokwelapha. Olombala wesibhakabhaka lomhlophe. Osetshenziswa ngabodokotela labomongikazi esibhedlela.

Umtshina omhlophe oxhunyaniswe lomabonakude phezu kwawo osetshenziswa esibhedlela ukuhlola izigulane mayelana lemikhuhlane ethile.

Imihlobo yezikhali ezisetshenziswa esibhedlela iyatshiyana. Ikakhulu leyi eyizigelo legqamu leyinye echijileyo. Isikhathi esinengi ivame ukusetshenziswa nxa kuhlizwa isigulane lalapho sesithungwa inxeba leli eliyabe lisikhiwe.

Ezibhendlela kulezayeke ezinengi ezitshiyeneyo. Zikhona ezisetshenziswa ukuthi zivale amakhala nxa umongikazi esebenza. Zibe khona ezisetshenziselwa izigulane ezokuncedisa isigulane ukuphefumula nxa sesithe safakwa ku Oxygen

Isikhali esilombala ocazimulayo esifakwe phezu kwetafula. Isikhali lesi sisetshenziswa ngabomongikazi kunye labodokotela.

Ekhumbini lokuqhatshisa abantu ezibhedlela ukuze bahlinzwe belatshwe Kuqakathekile ukubana kuhlale kuxhumaniswe logetsi ngoba lokhu kungafaka izigulane ebungozini.

Izikhali ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ezibhedlela zilombala okhazimulayo. Lokhu kwenzelwa ukubana lezo zikhali zingaphambaniseki yikho zenzwe ngaleyo insimbi ekhazimulayo njalo lokubana zibonakale kalula ikakhulu nxa behlinza izigulane.

Ngumtshina omkhulu olombala wesibhakabhaka lomhlophe umtshina lowu ngowokuhlola isigulane esibhedlela umtshina lowu ulamavili okuwufuqa uyefika loba kuliphi igumbi.

Emalabholethali ezibhedlela kutholakala imitshina eyehlukeneyo eyokuhlola izigulane izinto ezeyehlukeneyo. Njalo uthola amagabha owokufakela lokho okuzahlolwa ngakho izigulane.

Izikhali loba amathuluzi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela ayiwo ancedisa odokotela labo mongikazi ukuhlola izigulane.

Atshiyetshiyene amathulusi atholakala ezibhedlela. Amathulusi aya ngokuthi asetshenziselwani njalo asetshenziswa ngubani njalo lokuthi asetshenziswa njani.

ziyatsheyana izisetshenziso zokuhambisa izigulane ezibhedlela kulesinye esilamavili esokuthi isigulane siyabe sihlezi kube lesinye esisetshenziswa yisigulane okokuthi siyabe simile sihamba ngaso

Umtshina omhlophe olamavili owokuthi uyadonseka usiyalelale emagumbini okuyelapha esibhedlela

Imitshina eminengi ezindlini zokwelaphela ezibhedlela iyenziwe yafakwa amavili okubana ifuqeke kalula ngabodokotela labomongikazi ukuze ifinyelele ezigulaneni .

Yimitshina elembala eluhlaza tshoko, leminye imitshina elombala omhlophe. Imtshina leyi iyasetshenziswa esibhedlela ukuncedisa izigulane.

Ezibhedlela kusetshenziswa izikhali ezinengi ukwenza imisebenzi ethile. Akhona amatafula asetshenziswa ngabomongikazi alamavili okufuqa lapho besiyanika izigulane imithi loba ukudla.

o dokotela labo mongikazi emakhumbini abo okwelapha baqala balungise izikhali abazazisebenzisa ukuhlola ngazo abagulayo kumbe ukwelapha ngazo abagulayo andubana baqalise ukubasiza

Kungayisimitshina esetshenziswa kulezi insuku, ngabe abantu bayafa baphele batshabalale kungazakali ukubana baphathwe yini. Kodwa siyabonga ngoba kulezinsuku imitshina ekhona esetshenziswa ezibhedlela iluncedo kakhulu ekuboneni imikhuhlane ehlasele abantu.

Kulezinsuku kulezikhali ezitshiyeneyo ezokuthatha imifanekiso . Kulabo makhala ekhukhwini .Kulama drone. Ama drone lawo ayaphatshiswa ayephezulu emoyeni .Ayenelisa ukuthatha isibanga esikhulu kakhulu imifanekiso esingeke sathathwa ngumuntu wenyama

Ibhokisi elibomvu elilesiphambano esibomvu, leli bhokisi lejwayele ukusetshenziswa yilaba abanika usizo lwakuqala andubana umuntu agijimiselwe esibhedlela loba athathwe yimota yezigulane, okuthiwa yi first aid kit.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela, emakilinika loba ema laboratory ilabomabonakude abakhipha imifanekiso yemikhuhlane leyi abayabe beyibona inganga phakathi kwesigulane.

esibhedlela loba emakilinika akuphombukulahlwa nje ingcekeza mahlayana iyaqoqwa ibuthelelwe ndawonye ilendele ukuyalahlwa ngokuqondileyo

Izikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle odokotela loba omongikazi zilombala okhazimulayo njalo ezinengi zakhona zicijile.

Ezibhedlela lasemakiloniki, kulezinsuku kutholakala yonke imitshina encedisa ukuhlola izigulane imikhuhlane eziyabe ziyihlasele

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngabodokotela labomongikazi ukuhlola izigulane leyi imitshina iyehlukana kuya ngokuthi isebenza ngaphi njalo isetshenziswa nguwuphi umhlobo kadokotela.

Isisetshenziso lesi sisetshenziswa ezibhedlela njalo ngesokuphathela izikhali lezi eziyabe zisetshenziswa ngabodokotela

Izikhali ezisetshenziswa emalabhoritari ,zifakiwe phezu kwethafula zaheliswa .Emveni kokuba sezigezisiwe zahlanjululwa ,sezilindele ukusetshenziswa.

Minengi imitshina esetshenziswa kulezi insuku ezibhedlela kumbe emakilinika. Leyi mitshina isetshenziswa ukuhlola izinto ezitshiyeneyo ebantwini abagulayo.

kusekhumbini likadokotela kulemitshina esetshenziswa ngu dokotela ukuhlola izigulane njalo eceleni kule computer u dokotela ayisbenzisayo ukubhala lokhu ayabe ethe wakuthola ehlola isigulane

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ixhumaniswe labomabonakude abayibo abenza ukubana nxa udokotela ehlola isigulane kuhle kuphume kumabonakude udokotela ukuze achasisele isigulane lokhu akubonayo.

Lesi yisikhali esisetshenziswa esibhedlela. Sisetshenziswa ngabodokotela lapho behlinza umuntu. Kumbe sisetshenziswa ngabomongikazi lapho bebhanditsha isigulane.

Kuvamile ezibhedlela ukuthi nxa ungezwa kahle odokotela kulento abangayiboniyo ngaphakathi emzimbeni sekulemitshina abayisebenzisayo ukuhlolisisa umzimba bekwazi ukuthi bekunike amaphilisi aweneleyo njalo afaneleyo ukuthi akuncedise lomkhuhlane.

Ngentuthuko esikhona elizweni indawo ezahlukeneyo odokotela basebenzisa imitshina eminengi yokuhlola ingaphakathi yeziguli. Lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi baphiwe amaphilisi afaneleyo.

Kulemitshina eminengi kakhulu esetshenziswa ezibhedlela ukuhlolisisa ingaphakathi yeziguli ukuze odokotela labomongikazi bebekwazi ukwanelisa ukuncedisa ophathekileyo

Imithi eminengi esemambodleleni etholakala emavinkilini emithi iyabe ifanekisiwe imidwebo etshengisa ukubana lowo muthi unathelwani njalo ukuze labo abathengayo bathenge besazi ukubana bathenga umuthi onjani.

Amaphilisi aphezu kwethafula njalo eceleni kwawo kulebhokisi lalawo maphilisi. Elibhalwe umhlobo wamaphilisi njalo labhalwa ukubana amaphilisi lawa phakathi mangaki.

Igabha elilomuthi wamehlo, njalo eceleni kwalo kulebhokisi lalomuthi. Umuthi lo uyathontiselwa emehlweni ayabe ubuhlungu kumbe eluma.

Ngamajekiseni aphezukwetafula awokuhlaba isigulani njalo lamagabha alomuthi wokuhlaba lesosigulani njalo lokokufafaza emakhaleni esigulani

Ngamabhokisi amanengi awemithi ehlukeneyo imithi le yimithi yokugcoba amajwabu kungakho yikho ifakwe endaweni eyodwa

Ekukhuleni kwabantwana abancane , basuka abantwana babe lomkhuhlane wokuswela amandla wokudla ingakho kulamaphilisi ayenzelwe lokho

Kujwayelekile ukubana ekhemisi imithi yabantwana ilula ukubonakala iyabe ifanekiswe abantwana ngaphandle njalo eminye iyabe ifanekiswe laba okumele bewusebenzise lowo muthi.

Ngamagabha amajekiseni njalo lebhokisi elilombala wesibhakabhaka lomhlophe nganxanye elibhalwe ibizo lomhlobo wejekiseni ephakathi ngamabala amnyama.

Amabhokisi alombala wesibhakabhaka, lomhlophe, alamaphilisi. Abhaliwe njalo ukubana amaphilisi lawa asetshenziselwani, njalo asetshenziswa njani. Lokuthi phakathi angakanani.

Ngama mbodlela amathathu alemithi ezivalweni zawo kulamankomitsho asetshenziswa ukuthela isilinganiso esiqondileyo okumele sinathwe yisigulane.

Bakhona abantwana abancinyane abathi besanda ukuzalwa, bale ukumunya kubonina, ingakho kumele bathengelwe uchago oluhlala emagabheni oluyilo oluzancedisa ukubana bathole okokumunya.

Amabhokisi amabili amaphilisi. Njalo lekhasi lamaphilisi eceleni, kube khona iphetshana eliyilo elibhaliweyo ukubana amaphilisi lawa asetshenziswa kanjani.

yimbodlela yomuthi wokukhwehlela efanekiswe isifuba ngaphandle ebhalwe ngabala amnyama eceleni kulembodlela yomuthi elesivalo esiyiso esisetshenziswa ukuthela lowo muthi ube yisilinganiso okumele umuntu awunathe

Ayimihlobo etshiyeneyo amajekiseni ahlatshwa izigulane ezibhedlela. Akhona amajekiseni amakhulu abizwa ngokuthi yidriphu. Lawa ke asetshenziswa ukufaka isigulane amanzi emzimbeni, amanye asetshenziswa ukufaka isigulane imithi etshiyeneyo emzimbeni.

Amaphilisi ayatshiyana esiwathenga emakhemisi esiyabe siwabhalelwe ngodokotela, kusiya ngokuthi ngamaphilisi awuphi umkhuhlane kulama philisi okuqeda ubuhlungu khonapha khonapha kubelamanye athatha isibanga eside ulokhe uwanatha ukuze usile.

umuthi osephakethini elilombala omhlophe loluhlaza elibhalwe ngamabala alombala omnyama yafanekiswa imbuzi okutrshengisela ukubana lowu ngumuthi wenyamazana ngoba inyamazana lazo kumele zinakekelwe lazo zinathiswe imithi nxa zithe zagula kumbe zingezwa kuhle

Ngamabhokisi aphezu kwetafula alombala oyisibhakabhaka lombala omhlophe abhalwe ngamabala amakhulu ibizo lalawo maphilisi njalo eceleni kule bhokisis lamaphilisi alombala olithanga olokumhlophe

Imithi yesikhiwa ikhona eminye okumele ingahlali endaweni ezitshisayo kodwa ihlale endaweni eziqandelelayo ukuze iyale ilokhe isebenza kakuhle nxa isithe yaphiwa isigulane.

Nganxanye ibhokisi lombalawesibhakabhaka olomhlophe elibalwe ngamabala amnyama kuthi nganxanye kulebhokisisi limhlophe elibhalwe ngamabala ombala wesibhakabhaka.

Imithi yonke eyelaphayo izigulane ivame ukufanekiswa imifanekiso etshengisele ukubana lowomuthi uvikela siphi isifo nxa uthe wanathwa.

Amagabha asetshenziswa ukufakela lokho okuyabe kusiyahlolwa ema laboratory . Alombala okhanyiselayo phakathi, njalo alezivalo zombala wesibhakabhaka. Ngaphandle anamathiselwe amaphepha abhalwe ibizo lalowo muntu okumele ahlolwe.

amaphilisi asegabheni elimhlophe elilompala wesibhakabhaka leligabha lilesivalo esimhlophe ngaphandle kwalo libhaliwe umhlobo walawamaphilisi njalo libhaliwe lokuthi phakathi atholakala emangaki

Yimbodlela elombala olithanga, ebhalwe ngamabala abomvu, lamhlophe. Elesivalo esilithanga. llamaphilisi okwengezelela igazi emzimbeni.

Amaphilisi alamandla kakhulu aliswana lamagcikwane emzimbeni asekhasini lawo alombala oluhlaza njalo lawa maphilisi alusizo kakhulu enza ubuhlungu bunyamalale masinya nxa esethe anathwa.

Etafuleni kulebhokisi eliluhlaza njalo eliloku mhlophe lokulithanga eceleni kwalelo bhokisi kule mbodlela yomuthi elesivalo esiyiso isilinganiso esokuthela umuthi .

Ekhemisi uthola amaphilizi aphathelane lemikhuhlane etshiyeneyo. Amanye amaphilizi ayabe engamaphilizi okunatha lapho umuntu esethe wadla ukudla okungahambelani laye loba wathintwa yinto eyenza ukubana ijwabu lakhe litshintshe lilume loba libe lezilonda.

Nxa abantu belezilonda ezehlukeneyo emzimbeni ekhemesi balakho ukuthola imithi ehlukeneyo eyokugcoba lezo zilonda ukuze ziwome njalo ziphangise ziphole.

Ibhodlela olumuthi njalo etshengisela ukuba yijekiseni. Eceleni kwaleyo bhodlela kule bhokisi layomuthi. Ijekiseni leyi iyabe isegabheni, nxa isifakwa esigulaneni iyahotshwa ngejekiseni, elomcijo ihlabayo oyiwo okongozela umuthi.

Imithi yamehlo iyasuka itshiyane esiyithola emakhemisi, kulemithi yokuthontiselwa kuleyo kugcoba njalo. Eminye yenqabela amehlo alumayo eyinye yenqabela amehlo abuhlungu.

Amaphilizi ayabe esemagabheni ayabe ebhaliwe ukuthi phakathi mangaki njalo ayabe ebhaliwe ukubana asetshenziselwani, asebenza ukwenzani ebhaliwe lokuthi lawomaphilizi enziwe ngani.

Amaphilisi awohlobo lwe penicillin asekhasini lawo. Ibhokisi lawo lona. lilombala. wesibhakabhaka kuphinde libhalwe ngokumhlophe. Ngaphandle kwebhokisi kubhaliwe ukubana amaphilisi aphakathi atholakalayo mangaki.

Amaphilisi alusizo kakhulu njalo asiza izinto ezitshiyeneyo. Amaphilisi womhlobo we metformin ayasiza kakhulu ukwehlisa itshukela elivela esibindini sesigulane.

Amaphilisi asebhokisini awokulwelapha lapho okuhlangana khona amalunga omzimba. Eceleni kwalelobhokisi lamaphilisi kulephetshana elibhaliweyo uluhlu lwezinto ezelatshwa yilawo maphilisi njalo lendlela asetshenziswa ngayo.

Evinkilini lokuthenga imithi ekhemesi uthola konke ongabe ukudinga. Uthola amabhanditshi okubhanditsha izilonda, njalo uthola amanye okubhanditsha lapho umuntu esethe wephuka njalo wanyela imisipha

Amambodlela amabili asetafuleni alezivalo ezilithanga njalo eceleni kwawo kulebhokisi okuphathela lawo mambodlela. Lawo mambodlela alomuthi wokufafaza ukuvaleka komuntu emakhaleni.

amaphilizi lawa okuthiwa yistatin alusizo kakhulu emizimbeni yethu ayancedisa ukuvikela imikhuhlane engabe ihlasela izitho ezingaphakathi kwemzimbeni yethu

Ngamabhokisi amanengi aphezu kwethafula lamapilisi. Amabhokisi lawa abhaliwe ibizo lamapilisi aphathelwa kulelo bhokisi.

igabha elokufaka amaphilisi elimhophe elibhalwe ngamabala alombala wesibhakabhaka phezulu kwalelogabha esivalweni salo kulamaphilizi alomhlobo owesibhakabhaka lomhlophe njalo kulebhokisi eceleni elokufakela lawo maphilisi

Yimbodlela eluhlaza ekhanya ilomuthi oluhlaza phakathi kwayo, ivalwe njalo ngesivalo esiluhlaza, eceleni kwayo kulebhokisi layo.

Sithi thina imithi yakulezinsuku kumele ihlaliswe lapho okuqanda khona. Okungatshisi khona ukuze imithi leyi ingawonakali, ihlale isikhathi eside ilokhu isetshenziswa.

Ekhemisi uthola yonke imithi ongayicabanga etshiyetshiyeneyo kulemithi yokukhwehlela kulemithi njalo eyesisu eqeda ukugubelena esiswini.

Kuvamile ukuthi nxa abantwana bekhwehlela, abazali bajayele ukugijimela ekhemisi beyethola umuthi ongabasiza abantwana ukuthi bebengcono. Lowomuthi nxa uwunatha kumele uwukhuhluze njalo uwunathe ngesilinganiso esifaneleyo ukuze umntwana azizwe esengcono.

Kujwayelekile ukuthi nxa abantwana bengadli, isikhona imithi ethengiswayo ekhemisi encedisayo ukubulala izibungwana esiswini. Leyo mithi ilezilinganiso ezitshiyeneyo iyancedisa ukuthi abantwana bathole ukuthi bedle.

Imenophix ngumuthi wokwengeza amasotsha omzimba ovamiswe ukusetshenziswa ngabesifazana abadlula esigabeni sokwekela ukuya esikhathini.

Kuqakathekile ukubana izigulane ezikhubazekileyo engqondweni nxa zisiya hlolwa esibhedlela kubekhona oziphelekezelayo funa zicine zifike zingafikanga esibhedlela kumbe zibuye zikhuluma okungayisikho eziyabe zikutshelwe ngodokotela.

Ngumcebisi wezempilakahle. Ohlezi esitulweni. Phambili kwakhe kuhlezi ijaha elibambe ikhanda. Umcebisi lowu ukhanya ecebisa lujaha mayelana lokuthi aziphathe kuhle empilweni, ukuze engqabeleke emkhuhlaneni wengqondo.

Umama lomntwana omncinyane bahlezi phansi ekhumbini lokwelatshelwa kulabodokotela ababili abamileyo lapho omunye uhlola umntwana njalo omunye umile eceleni.

Intombazanaencinyane emi labanye. Egqoke impahla zombala obomvu, lombala olithanga ngaphezulu. Ijwabu layo kalihlambulukanga, Lilezilonda. Kungakho, kumele athole usizo ngokuphangisa ekilinika,

Ababili abezempilakahle bahlezi ezitulweni , kukhona abakutshengisanayo emaphepheni aphezu kwetafula labo. Ngamuva kwabo kulabanye njalo abamileyo.

Abantwana abancinyane abakholisi lapho sebethe bahlangana labezempilakahle ngoba bayabe besazi ukubana bazahlatshwa amajekiseni bathi ukubanjwabanjwa lapho abangakhululekanga khona.

Umama osegumbini lokubelethela okhanya ethwele ingane encane eyame esifubeni sakhe entshengisa ukubana yingane esanda kuzalwa

Kuqakathekile ukubana abantwana nxa besesibhedlela kubelesikhathi esokubana omongikazi bayaphuma labo phandle bayetshaywa ngumoya bazelule andubana babuyele ekhumbini labo lokwelatshwa.

Ubaba wezempilakahle ogqoke amagilavisi alombala wesibhakabhaka ezandleni, kukhanya ebambe umntwana omncinyane isandla. Kukhanya ukubana kukhona akwenzayo esandleni, njalo umntwana lowu uphethwe futhi ngomunye umntwana.

Ngabantwana ababutheneyo abagqoke amayunifomu abo abalomuntu wesilisa omi phambi kwabo okhangeleka njengomkhokheli wabo obafundisayo okumele bakwenze.

Kuqakathekile ukuthi omama labantwana bagcinwe ngendlela efaneleyo. Njalo labantwana abasakhulayo bebonise imithetho ezabasiza ekukhuleni kwabo ukuze bezinakekele nxa bekhula.

Abasebenzi bezempilakahle bahlezi ngaphansi kwetende phambi kwabo kulemitshina abayisebenzisayo ukubhala lokho abakutshelwa yezigulane.

Izigulane kuqakathekile ukubana zethekelelele ezibhedlela loba emakilinika ukuze ziyehlolwa kuhlenjalo ziphiwe imithi efaneleyo omongikazi balakho ukuhlola izigulane esibhedlela andubana bazidlulisele kubodokotela.

Ngodokotela labomongikazi abagqoke izigqoko zabo zokusebenza bakhanya bemile phambi kwabo kulomunye obabalela iphetshana elimhlophe.

odokotela ababili abasekhumbini lokwelapha bagqoke izigqoko ezilombala omhlophe njalo phambi kwabo kuhleli isigulane embedeni esitshengisela ukubana ngumama obelethayo

Udokotela usekhumbini lakhe lokwelapha ulungisa izikhali lamathuluzi azawasebenzisa lapho izigulane seziqalisile ukungena ekhumbini lakhe lokwelapha.

Udokotela ohleziyo okhanya ebobotheka uthwlele inamunede lehalatshisi okulombala olithanga phambi kwakhe kulezithelo ezehlukeneyo kuqakathekile ukuthi abantu badle ukudla okuyakha umzimba okutshiyeneyo ngaso sonke isikhathi

Umongikazi wesilisa ogqoke impahla ezombala wesibhakabhaka. Uhlezi esitulweni ekhumbini lakhe lokwelaphela. Udokotela ukhanya ecebisa isigulane mayelana lomkhuhlane osiphetheyo.

Ubaba ogqoke impahla zomhlobo omhlophe uncedisa umfana omncinyane ukutshova ibhasikili. Lowumfana ugqoke ibhulugwe lombala wesibhakabhaka, wagqoka lamakawuso amhlophe alokwesibhakabhaka, wagqoka njalo isikipa esimhlophe.

Udokotela usekhumbini lakhe lokwelapha. Ubonakala esebenzisa umtshina, lapho, ekhangela isibhe, isigulane esihlolwayo, esifakwe phakathi komtshina, Uyakhangela ukubana isigulane ingangaphakathi kwaso ingabe iphethwe yikuyini.

Ukufundela ukubangumongikazi akukhethi mhlobo njalo wonke umuntu wamukelekile ukufunda aqeqetshele ukuba ngumongikazi.

umongikazi ogqoke izembatho ezimhlophe ogqoke amagilovisi ezandleni uthontisela umntwana omncinyane umuthi emlonyeni abantwana abancinyane kumele bathontiselwe ngaso sonke isikhathi ukuvikeleka emkhuhlaneni ebahlasela lapho bekhula

Ekhumbini lokwelaphela kulele ubaba phezu kombheda okhanya ehlatshwe ngama jekiseni ezandleni njalo bamfake into yokuphefumulisa emakhaleni. Odokotela laba ababili abakhanya begqoke izembatho ezibavikela ekuthintaneni lomkhuhlane.

Umntwana omncinyane ohlezi embhedeni ulomongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe, entanyeni wagaxa isisebenziso sokubana ahlole umntwana isifuba.

Ijaha eligqoke izigqoko eziluthuli eceleni kwalelo jaha kulebhokisi elilemithi njalo lezikhali ezokusiza lowu olelephansi njalo kukhanya umuntu lowu sephele umoya lowo jaha uyamncedisa ukubana aphefumule kalula esenza okuthiwa yiCPR

Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa singabantu siphila sizithande njalo sihlale sizinakekela. Sihlale sisiya kubo Mongikazi ukuyahlolwa mayelana lezimo zethu zempilo.

Isikhulumi sezempilakahle simile phambi komphakathi okutshengisela ukuthi siyakhuluma lomphakathi. Into esikhuluma ngayo ibalulekile kakhulu kuzulu wonke jikelele.

Abezempilakahle babuthene bathe gwaqa kulomphathi wabo omkhulu njalo obakhuthaza mayelana lomkhankaso abazahamba beyewenza esigabeni.

Umongikazi uhleli lesigulane. Usihlola umkhuhlane engabe siwugula, njalo isigulane sizasizakala kakhulu! Ukwelatshwa lapha esibhedlela.

Kulezinsuku sokulemikhankaso eminengi eyenzakalayo endaweni ezihlukeneyo, sokulemitshina eminengi encedisayo izigaba lapha abomongikazi labodokotela behamba behlola abantwana.

Amabhokisi njalo lamambodlela aphathele imithi kuyakhanya sobala ukubana lawomabhokisi phakathi alemithi yamehlo ngoba afanekiswe amehlo

Nxa ususuka esibhedlela uyaphiwa ibhuku elibhalwe uluhlu lwemithi edingakalayo .Ukubana uyisebenzisa nxa uyisigulane etholakala emakhemesi.

Emakhemesi uthola yonke imithi ongayicabangela, njalo amakhemesi ayatshiyana kulezinsuku. Kulamakhemesi athengisa imithi yesikhiwa lamaphilisi esikhiwa, kubekhona amakhemesi athengisa okubizwa kuthiwa ngama herbs okusetshenziswa kulezinsuku.

Ekhemesi uthola imithi ehlukeneyo njalo iyabe iqoqiwe kakuhle yafakwa ngezigaba zayo. Eyinye ingxenye iyabe ilemithi yokunatha eyabantwana eminye iyabe ilamaphilisi njalonjalo

Imithi eminengi etholakala emakhemesi yimithi yesikhiwa amakhemesi ayatshiyana kulezinsuku uthola ikhemesi eyabe ilemithi yesikhiwa amanye amakhemesi athengisa imithi yesintu kuphela.

Amabhokisi emithi lamabhokisi amaphilisi abekwe kakuhle emakhabothini aheliswa ekhemesi ukuze lapho abantu nxa bezothenga kube lula ukuthengiselana.

Kusekhemesi kulemithi ehlukeneyo njalo okunye ngamafutha wokugcona amajwabu atshiyeneyo. Njalo kulokudla kwabantwana okusemagabheni. Ukudla lokhu luchago

Ekhemesi kutholakala imithi etshiyeneyo lamaphilisi atshiyeneyo. Kuyatholakala njalo ukudla okuncedisa abantu abatshiyeneyo ukukhula kwabo emzimbeni yabo.

imithi lamaphilisi okwelapha izigulane ekhemesi bayayiqoqa kakuhle bayifake ngamaqembu ngamaqembu ayo ukuze lowu ozothenga lothengisayo kubelula ukusebenzisana

Ekhemisi uthola wonke amaphilisi ongawacabangela njalo ekhemisi emakhabothini amaphilisi lemithi kuyabe kufakiwe kwehlukaniswa.

Abhokisi awembala eyehlukeneyo njalo aphathele imithi eyehlukeneyo lamaphilisi ayehlukeneyo. Ihelisiwi phezu kwetafula

Umama ogqoke ijazi elimhlophe leqhiye eceleni kwakhe kulomama ohlezi embhedeni. Umama lowu ohlezi embhedeni uthwele usana oluncane okutshengisela ukubana lusana olusanda kuzalwa.

Abantu bayahamba ekhemisi ukuyadinga amaphilisi loba imithi abayabe beyibhalelwe ngodokotela. Esikhathini esinengi ezibhedlela imithi awuyitholi yonke ,kodwa eminye ucina ubhalelwa ukubana uyeyithola ekhemisi.

Ibhakane elimhlophe elilokuyisibhakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama lamhlophe , lanjengesibhakabhaka, elikhombisa ukubana ikhemesi leyi ibizo layo yiliphi njalo lokuthi itholakala emveni kokuba umuntu esehambe ibanga elinganani.

Ekhemesi kutholakala imithi eminenginengi njalo kutholakala lamaphilisi. Imithi leyi eminye iyabe isemabhokisini lamaphilisi ayabe efakwe emabhokisini. Ayabe efakwe atshiyaniswa ngenxa yokuthi kwenzelwa ukubana lo othengayo kubelula ukubona leyo mithi kumbe lawo maphilisi.

Ekhemesi imithi iyaqoqwa ifakwe kakuhle ngendawo ngendawo zawo ukwenzela lowo ozothenga enelise ukubona lowo muthi awulandileyo masinya njalo lalowu osebenza kuleyo khemesi asize labo abozothenga ngokuphangisa.

Ekhemesi livinkili okutholakala khona imithi abantu abayabe beyibhalelwe ngudokotela ukubana bayidinge ukuze belapheke. Ekhemesi uthola imihlobo yonke imihlobo eyabantwana, eyabadala eyalabo abenza umsebenzi wokuzivoxavoxa.

Abantu bonke nxa sebelatshiwe esibhedlela loba emakilinika bayabhalelwa imithi ukubana beyeyithenga evinkilini lemithi ebizwa ngokuthi yikhemisi kodwa eminye imithi iyatholakala esibhedlela.

Esakhiwo efamasi sibukeka sisihle kakhulu. Phambi kwaso sibhaliwe ngamabala amakhulu, ayenza lo obalayo enelise ukuyibona masinya engadinga dinganga kakhulu.

Ivinkili okuthiwa yikhemesi likhanya livuliwe . Njalo lebizo laleyo khemesi libhaliwe ngamabala athe bhadla .Angadingi ukubana lowu obuya ezothenga athwale nzima ngokuwabona .Njalo libhaliwe inombolo zakulelo khemisi.

Ekhemesi uthola imithi ifakwe ngenhlobo zabo ezitshiyeneyo okutshengisela ukubana leyo mithi iyabe iqondane lokwelapha ulutho oluthile kulohlangothi othola khona imithi eyelapha okuphathelane lesifuba kubenjalo lemithi ephathelane leznto ezitshiyatshiyeneyo.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza. Ibhakane elilebizo lekilinika. Njalo lenombolo zocingo wale kilinika. Njalo ezibhaliweyo ukubana lindawo ivulwa amalanga onke, zikhathi zonke kungakhathelekile ukubana kusemini ekuseni lobebsuku.

Manengi amakhemisi atholakala emadolobheni. Ayasiza kakhulu lawo mavinkili ngoba izigulane nxa sezithe zabhalelwa umuthi esibhedlela zisuka ziqonde kulawo makhemisi ukuyathenga imithi abayidingayo.

Amabhakane alusizo olukhulu ngoba ayanceda ukunika abantu ulwazi . Abantu nxa bengela lwazi basuka balahleke .Ibhakane elibhalwe ibizo lekilinika .Njalo elibhaliweyo imisebenzi encediswa kuleyo kilinika .

Amajaha amileyo agqoke amajazi amhlophe phambi kwabo kulemitshina engumabonakude eyenza ukubana into encinyane uyibone isinkulu.

Ekhemisi yindawo lapha okutholakaka khona imithi, etshi...ehlukahlukeneyo. Encedisa abantu abagulayo ukuthi bazizwe bengcono, ngezifo ababe...ababezigula.

Eshelufini kulamaphilisi ayehlukaneyo aphiwa abantu abalezifo ezehlukeneyo ezenhliziyo. Lawa maphilisi ayancedisa kakhulu umuntu olesifo senhliziyo ukuthi azizwe ngcono usuku ngosuku.

Inhlanganiso enkulu umhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eyeWorld Health Organisation ibize umkhankaso wokubana abantu bonke abadala esigabeni babuye bezohlolwa iBP.

Kuqakathekile ukubana abantu bonke bazifundise ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi ngoba kulamagcikwane atholakala emoyeni esingeke siwabone ngamehlo awenyama

Omama ababili abagqoke izigqoko zombala olithanga abagqoke amajazi alombala wesibhakabhaka ngemuva kwabo kule qula labantu abahamba bethwele amagwalibamduli omkhankaso othile.

Abantu abadlala imidlalo enkundleni yezemidlalo ,kuqakathekile ukubana babelendlela zokuhlola abantu abayabe sebethe balimala ngaleso sikhathi.

Zonke indawo nje ezifinyelela uzulu wonke kuqakathekile ukubana kube lendawo ezilamanzi okugezela izandla lokhu kwenza abantu bahlanzeke bangabanjwa ngamagcikwane.

Abantu bomphakathi baphume ijumo bahamba bekhankasa mayelana lezempilakahle ukubana abantu kumele behlale bezinakekela imizimba yabo

Umongikazi wezempilakahle ukhanya ephathisa umama ukumthatha ibp. Siyabona lapho emgqokisa isikhali leso abasisebenzisa ukuthatha I bp.

Amalunga engatsha ezempilakahle atshiyeneyo alakho ukubhoda emphakathini ekhankasa mayelana lezempilakahle ezitshiyeneyo.

Ilunga lezempilakahle liyabukisa igwalibamduli elibhalwe amalanga enyanga okutshengisela ukubana lifundisa amantombazana asakhulayo mayelana lamalanga abo okungena eskhathini.

Abasebenzi bezempilakahle baphume ijumo lamhlanje baqonde emphakathini bayafundisa mayelana lemikhuhlane esibhahile kulezinsuku ephangisa ukumemetheka . Bayabakhuthaza ukubana bethekelele ezibhedlela lemakiliniki nxa sebethe babona izibonelo zaleyimikhuhlane.

Abantwana abasebangeni lokuba yintsha. Bagqoke izikipa ezilombala obomvu. Njalo lezozikipa zibhalwe ilanga, lokuthakazelela, okwamajazi, asetshenziswa ocansini.

Abantu abalubhobo abahamba emgwaqweni baphume ijumo behamba bethwele igwalibamduli elokukhankasa mayelana lomkhuhlane olubhubhane osuqede abantu abanengi umhlaba wonke jikelele ,umkhuhlane we "AIDS" obangelwa ligcikwane le "hiv" .

Abezempilakahle babuthanise umphakathi wathi kwaqa lapho bezobakhankasela ngobhubhane lomkhuhlane osolumemethekile esigabeni ukubana babafundise izindlela zokuwuqabela lowo mkhuhlane.

Namuhlanje abezempilakahle babuthanise abantu bafake amatende atshiyeneyo lapho kumele uzulu ahambe ebhoda linye ngalinye itende ehlolwa.

Abezimpilakahle baphumule baya emphakathini, lapho abanceda khona abantwana abancinyane labazali babo bakhanya bebanceda ngokunathwayo.

Izisebenzi zikahulumende ezibona ngezempilakahle zimile lapho zilindele ukubana zi adreswe mayelana lomkhankaso ozakuba khona emphakathini.

Ibhakane elikhuluma ngomkhankaso wokuhlukumezeka kwabesifazane, kwabesilisa loba okwabantwana. Elikhuluma ngobhubhane lomkhuhlane we HIV AIDS njalo elikhuluma ngokuhlomisa intsha ukuze kuqedwe umkhuhlane we Aids lokufundisa ukuvikela umkhuhlane lowu.

Amantombazane amathathu agqoke amayunifomu. Emakhaleni bafake izayeke njalo lowu ophakathi laphakathi kwabo uthwele izivijo eziyizo izikhali abazisebenzisa nxa besiya esikhathini.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu , alembala yesibhakabhaka . Abakhanya bephakamise izandla , bejabulile bebobotheka kakhulu.

Ubaba ogqoke isikipa esimhlophe elebhulugwe elinjengesibhakabhaka umile wange umama ogqoke isigqoko esilombala okwesibhakabhaka, okukhanya ukuthi laba ababili ngabantu abathatheneyo njalo babukisa injabulo emehlweni abo.

nxa kukhankaswa emphakathini kusetshenziswa izikhali ezitshiyeneyo ukuze ulwazi loba imfundiso ifinyelele kuye wonke umuntu jikelele nje

Kuqakathekile ukubana abantwanyana abasakhulayo bafundiswe ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle, njalo bangayenzi izinto ezilihlazo emphakathini ezinjengokuthandana umuntu wesifazana ethandana lowesifazana okocansi.

Amajaha lamantombazana baphume ijumo lapho behamba bememezela ngomkhankaso wokuzivikela kugcikwane le HIV eliyilo elithelela abantu umkhuhlane we AIDS

Kuqakathekile ukuthi abantu abesifazane bemunyise abantwana abancani ukuze bekhule kahle njalo bekhule beqinile. Uchago oluvela kumama lwenza umntwana akhule ngokuzotha njalo kuhle kamnandi.

Amantombazana asakhulayo kuqakathekile ukubana afundiswe ngokuziphatha kuhle langonanzelelo njalo kumele afundiswe lendlela ezokugqoka kakuhle.

Abantu bajayele ukuthi behambe bengamaqembu ayehlukeneyo nxa besenza imikhankaso yezempilakahle lokhu kwenza ukuthi abantu bananzelele ukuqakatheka kokuziphatha kuhle kukhona konke abakwenzayo

Kuqakathekile ukuthi sizivoxavoxe insukuzonke ukuze imizimba yethu iyeluleke njalo legazi ligijime kuhle umzimba wonke.

Abantu bonke kumele bafunde ukuthi imzimba yabo bayayiyelula, bayayivoxavoxa. Lokho kwehlisa imikhuhlane eminengi. Akukhethi ukubana ukuzivoxavoxa ngokwabantu abazacileyo, abaphakathi laphakathi kumbe abondlekileyo.

Kuqakathekile ukubana sinathe amanzi amanengi nsukuzonke ngoba amanzi ayancedisa okunengi emzimbeni yethu. Ayangenzelela futhi njalo igazi emzimbeni.

Isitulo esingcedisa abantu abagulayo ngokutshiyeneyo abangenelisiyo ukuzihambela bodwa esilavili esiyenza kube lula ukubana umuntu azihambele ngaso yedwa esiyale lale

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, libhakane lomkhankaso wezemidlalo yokugijima kwelase Rwanda, eceleni kwalelo bhakane kufanekiswe isigijimi esemncintiswano yokugijima.

Kuqakathekile ukubana abantu bazinakekele ngaso sonkisikhathi. Bazinakekele kwabakudlayo labakunathayo. Amanzi aqakathekile kakhulu empilweni yabantu afanele ukunathwa ngazozonke isikhathi nsukuzonke.

Umama ubukeka ehlezi phansi lomntwana wakhe bonke bakhanya bebobotheka bejabulile okutshengisela ukubana kwezempilakahle baphilile kuhle.

Ijaha elijwaqileyo eliqinileyo, liyazelula inyawo, njalo libukeka liqinile engalweni. Okutshengisela ukubana ukuzivoxavoxa kuyalincedisa kwezempilakahle yalo.

Umongikazi ogqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka uncedisa ijahla eligqoke izigqoko ezimnyama uyalibhanditsha okutshengisa ukubana linyelile lapho livela zivocavoca.

Imitshina etholakala emagumbini okwelapha imitshina elembheda njalo ilesikhala esikwana umzimba womuntu ukubana ungangeniswa phakathi uphuma umzimba lowu usiphekekile.

Abezempilakahle basegumbini lokwelapha izigulane. Bamile njalo kulabomongikazi ababili abaphahle isigulane esileleyo. Kulesisetshenziso esincedisa isigulane lesi ukuselula unyawo.

Nxa abantu bephukile loba njalo beqamukile amalunga omzimba, kuqakathekile ukubana bethekelele odokotela abaqheqhetshileyo kulezi eze physiotherapy.

Etafuleni elamathulusi asetshenziswa ngodokotela labomongikazi ezibhedlela. Amathulusi atshiyeneyo agoqela amathulusi owokuzwa ukutshisa lokuqanda komzimba. Amathulusi wokuhlola inhliziyo, amaphilisi, amajekiseni lokunye okunenginengi.

Kulezikhali ezisetshenziswa esibhedlela. Lezo zikhali yizo okuqala ngazo ukuhlolwa isigulane nxa sithe safika esibhedlela kumbe ekilinika kulesokuzwa ukuthi isigulane sitshisa loba siqanda okunganani. Kubekhona esokuthatha ukutshaya kwenhliziyo.

Udokotela osekhumbini lakhe lokwelaphela. Lapho kutholakala omabona kude ababizwa ngokuthi yi computer njalo kutholakala lombheda lapho udokotela alalisa khona isigulane andubana asihlole.

Ngabantu besifazana abathathu abame lowesilisa, bakhanya ngabantu bezempilakahle abaqeda umhlangano wokufundiswa mayelana lokuqhutshwa kwemikhankaso emphakathini

Sokulemitshina eminengi kakhulu esetshenziswa ngodokotela langabomongikazi ngenxa yentuthuko esikhona endaweni ezehlukeneyo leyo mtshina iyasiza ukuthi odokotela bebekwazi ukwelapha iziguli.

Imithi yesintu ikabili imithi yesintu eyinye iyabe iyizilimo ezidliwayo njalo iphinde ibe ngumuthi oyelapha imikhuhlane ethile ebantwini.

Phose yonke Indawo nje lapho okumile khona isihlahla Isihlahla sinye ngasinye singumuthi Kuyangokuthi siyabe sikwazi yini ukubana lowo muthi usebenza ukwenzani

Izihlahla zeganga, phose zonke zingumuthi okuqakathekileyo yikubana sibe lolwazi lokubana yiziphi izihlahla ezisinika imithi njalo imithi leyi ngeyokwenzani

Utshani obuhlaza tshoko lamaluba aluhlaza tshoko ,amaluba lawa ayancedisa ukwelapha abantu ngoba ayimithi wona ngokwawo, amaluba amanengi asetshenziswa ukwenza imithi yesintu.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko. Isihlahla lesi sikhanya kuyisihlahla esingumuthi njalo sisetshenziswa ngabasaziyo ukubana kuyini okwelatshwa yisihlahla lezo.

Ukuba lolwazi kudala umahluko kakhulu empilweni zabantu. Isihlahla esiluhlaza tshoko esikhanya singumuthi kodwa nxa ungakwazi lokho ungeke usibone silusizo funa ucine usigamula.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa ukwenza imithi eyelaphayo eyesintu .

Imihlobo yesintu minengi njalo itshiyene. Eyinye iyizihlahla, eyinye njalo iba lutshani, eyinye njalo iba yizihlahlakazana, okugejwa amajodo ayo besekusenziwa imithi.

Egangeni lonke phose zonke izihlahla ezimilayo kanye lamaluba kuba ngumuthi nxa sokuthe kwalungiswa ngendlela efaneleyo kungagigwa kungacholwa ukuze kusebenziseke kuhle.

Imithi yesintu siyayincoma ngoan endulo yayisetshenziswa, lalamhlanje silokhe siyisebenzisa, njalo ayiduli, uyayithola nje eminye egangeni.

imithi yesintu eminengi ijayele ukumila ezihotsheni emaxhaphozini indawo ezihlala zimi zimpompoza amanzi ukuze zimile kuhle lezi zihlahla njalo zihlale ziluhlaza tshoko

Izilimo ezilinywayo esizithola emasimini zisinika ukudla ezinye njalo ziphinde zibe ngumuthi ongasetshenziswa nxa abantu bethe bagula.

Emandulo bekusetshenziswa kakhulu imithi yesintu nxa sikwehlukanisa lakulezi insuku kodwa khathesi sokubuyele futhi njalo ukuthi ukusetshenziswe imithi yesintu ngenxa yemikhuhlane eminengi eyehlukeneyo esigulwa ngabantu.

Izinanakazana zeganga ezifana lenyosi zilakho ukwenza imihluzu eyiyo esinika imithi. Uluju siyazi ukuthi lingumuthi omkhulu kakhulu wokwelapha uphepha.

Igabha lamaphilisi elimhlophe njalo elilesivalo esimhlophe ngaphandle kwegabha leli kulombala njalo wesibhakabhaka libhalwe ngamabala amhlophe

Amambhodlela atholakala echemis yemithi abukeka emahle amambodlela lawa alemithi ehlukeneyo eyokuhlanza ijwabu imithi le eyinye ngeyokugeza eyinye ngeyokugcoba ijwabu.

Kuqakathekile ukubana abantu banakekele imizimba yabo ihlale ihlanzekile kumele abantu basebenzise izixubho ukuxubha amazinyo abo njalo kumele basebenzise lomuthi wokuxubha lawo amazinyo.

Emkambo kutholakala imithi yesintu etshiyeneyo. Imithi leyo iyabe ifakiwe eminganwini yayo yehlukaniswa kusiya ngokuthi umuthi lowo ngowani lalowo omunye ngowani.

Amahlamvu okunatha itiye. Amahlamvu la ayenziwe ngecena. Icena lona lingumuthi omkhulu ungalenza amahlamvu etiye, ungalenza umuntu wokunatha nxa selithe lahluzwa lenziwa imithi yesikhiwa.

Siyancedakala kakhulu ngemithi yesintu, ngoba akudingeki ukubana size sibelemali enengi, ukuthola leyomithi. Ngoba eyinye siyakwanisa ukuzilimela yona. Njalo emunye itholakala egangeni. Siyakwanisa ukuzisiphunela yona. Loba ukuzikhela yona.

Phezulu kwetafula kulegajana elilezixubho ezimbili ezizokugeza amazinyo. Eceleni kwalelogabha njalo kulamafutha ayenziwe ngecena ayiwo angumuthi owokugeza amazinyo ukuze ahlale ehlanzekile njalo emhlophe nke.

Konke nje esikusebenzisa insuku zonke kumuthi njalo kuyelapha ukudla kuyasinika amandla kuyasakha imizimba amafutha okugcoba lawo njalo enza ijwabu lethu lihlale lihlambulukile ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela yokuphathela amaphilisi elombala omhlophe lesivalo esimhlophe. Imbodlela le ibhalwe ngamabala alombala wesibhakabhaka.

Izihlahla zilusizo kakhulu ngoba ziyasinika imithi esincedisayo kodwa nxa ungela lwazi lazo awungeke ubekwazi ukubana zilusizo kungakho abanye uthola bezigamula yikho kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe babelolwazi mayelana lokucina kuhle imvelo.

Imithi yesintu iyasisiza kakhulu, kuqakathekile ukubana sihlale siyazi leyo mithi .Njalo kuqakathekile ukubana Sithole ulwazi olufaneleyo ngaleyo mithi .ukuze ngaso sonke isikhathi nxa siyidinga sizidingele egangeni siyithole.

imithi eyesintu eminengi kakhulu ilusizo kwezempikahle ngoba nxa siyisebenzisa ukuzelapha kayilakho okubi okunengi engakubangela emizimbeni yethu kayifani lemithi yesikhiwa ngoba imithi yesikhiwa eminye ungayisebenzisa isuka ibe lembangela zeminye imikhulane njalo

Izinyanga, izanuse, izangoma yizo ingcitshi ezaziyo imithi eminengi yesintu. Zonke izihlahla ezitholakala egangeni loba amaluba bayakwazi ukuzicubungula njalo bayakwazi ukuzehlukanisa ukubana lesi lalesi silapha wuphi umkhuhlane.

Izihlahla zeganga ziyasiphathisa kakhulu kwezempilakahle ngoba ezinengi zakhona yizo ezisinika imithi eyesintu esiyinathayo.

Mahle amaluba ayakhanga omunye engaztshela ukubana amaluba ngawokucecisa kuphela kodwa amaluba alusizo ngoba lawo asinika imithi yesintu nxa esethe alungiswa kuhle

Izihlahla ezinengi zilusizo kakhulu ebantwini bonke njalo izihlahla ezinengi ziyimithi. Ulakho ukuxhwathisa amhamvu azo ube usunatha umsobho wakhona. Ulakho ukuxhwathisa impande loba amaxolo esihlahla

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamahlamvu amancinyane. Lesi sihlahla singumuthi siyafakwa emanzini kuthi umhluzi waso unathwe ngoba yiwo oyelaphayo.

Iluba eluluhlaza tshoko elikhanya lithela izithelo iluba lelo lingumuthi omukhulu kakhulu emizimbheni yethu.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni azila msebenzi walutho njee nxa ungakwazi ukubana ungasisebenzisa sibengumuthi owelapha umkhuhlane othile .

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko Isihlahla lesi ungasixhwathisa umsobho waso usuka ube ngumuthi njalo amahlamvu aso ungawomisa uwachole asuka abe ngumuthi oyimpuphu

Phose izihlahla zonke ezimilayo ezihlanyelwayo, kungaba ngamaluba azimilelayo kumbe ahlanyelwayo abengumuti olusizo ebantwini.

Imithi yesintu kulezi insuku iyalungiswa layo kuhle ifakwe ezimbodleleni lemabhokisini ukuze nxa ithengiselwa abantu ibe ipinyiwe isilinganiso esifaneleyo.

Isihlahla esilamahlamvu amancinyane esilombala oluhlaza tshoko lesi isihlahla siyisihlahla esilusizo kakhulu ngoba sisinika umuthi wokubana sizelaphe.

Icena lingumuthi omkhulu kakhulu liyasiza ekwenzeni imithi yokunathatha njalo liyasiza ekuhlanzeni amajwabu abantu abalemikhuhlane yejwabi liyahlanganiswa lemithi lenziwe okokugcoba.

Amaluba amanengi esiwahlanyeleyo emizini yethu angumuthi wesintu. Ayasisiza kakhulu nxa sigula .

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Isihlahla lesi singaba lusizo ekwelapheni abantu. Singabe sisetshenziswa amahlamvu aso, impande zaso, amaxolo aso kumbe izithelo zaso.

Amaluba ayimithi layo eyelaphayo okwesintu .Ulakho ukubana uwagige lawo maluba ukuze uthole umuthi .Njalo Ulakho ukubana uwafake emanzini bese usebenzisa umhluzi wawo

izihlahla zihlumile zinhle ziluhlaza tshoko izihlahla lezi ziyimithi esizayo emikhuhlaneni etshiyeneyo

Kuqakathekile ukubana abantu nxa besebenzisa imithi yesintu babekwazi isilinganiso okumele sisetshenziswe. Ngoba lokhu kwenza abantu bacine besengozini becine benathe imithi eminengi loba engaphansi kwesilinganiso esifaneleyo.

Kuqakathekile ukubana ngekhaya lapho esihlala khona silondoloze izihlahla, sizihlakulele, sizithelele ukuze zikhule kuhle ngoba izihlahla lezi zisinika impilo ziyasinika njalo imithi.

Abantu nxa bengela lwazi bangabhubha baphele loba bangaba sengozini kodwa nxa besazi ukubana kulezihlahla ezilusizo duzane labo balakho ukukha lezo zihlahla benze imithi eyelaphayo njalo engabhadalelwayo

Amaluba amanengi angaba yitshefu nxa esethe asetshenziswa ngokungaqondilekodwa, kodwa nxa esetshenziswa ngemfanelo, alakho ukuba ngumuthi oyelaphayo.

Zonke izihlahla, amaluba amilayo angumuthi kodwa nxa ungakwazi ukubana ngumuthi wani akungeke kube lusizo kuwe. Imithi yokuhahaza nxa ubulawa ngamazinyo elamahlamvu amancinyane uyayixhwathisa lamanzi andubana ubusunatha.

Amaluba wonke mahle njalo ayakhanga, kodwa kuqakathekile ukubana abantu nxa bewasebenzisa bawasebenzise ngonanzelelo njalo ngezilinganiso ezifanelo ngoba funa acine eseyitshefu nxa engasetshenziswanga ngokunanzelelwa.

Izihlahla zingumuthi olusizo kakhulu. Usebenzisa impande, amaxolo, amahlamvu, loba abantwana baso.

Egangeni uthola kumilile izihlahla kunye lamaluba lonke lokhu ungakunanzelela uyathola ukuthi kuyimithi esiza abantu eyesintu eyehlukeneyo.

Imithi yonke ayila ncedo ma ungakwazi ukuba incedisa kukuphi kodwa imithi yesintu eminengi kutholakele ukubana iyelapha imikhuhlane eminengi.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu iyasebenza kakhulu njalo ilamandla kwesinye isikhathi ukwedlula imithi yesikhiwa. Kodwa kumele isetshenziswe ngobuciko ngolwazi langokunanzelela kuhle.

amaluba amahle akhangayo amaluba lawa kawakhangi kuohela emehlweni kodwa alusizo emphakathini angumuthi oyelaphayo nxa ungawathatha njalo uwagige loba uwachole loba uwagaye asinika umuthi ekucineni

Kuqakathekile ukubana sihlale sinanzelela amazinyethu siwahlanze ngazo zonke izikhathi kulemithi yesintu elusizo kakhulu emazinweni intume ngumuthi omkhulu lwamazinyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esemithi yesintu imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo itholakala lula kungela mali esetshenzisiweyo.

Emandulo bekuvamile kakhulu ukusetshenziswa imithi yesintu. Njalo lakhathesi leyo mithi yesintu yiyo esiqakathekiswa kakhulu kulezinsuku. Izihlahla ziyancedisa lamaluba ukwelapha izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuvamile ukuthi nxa abantu bephethwe ngumkhuhlane wophepha benathe umhluzi wehanyanisi ohlangane lamanzi ukuze bazizwe bengcono. Kuyanceda kakhulu lokho ukuthi igcikwane lophepha lehle.